Dɔbɔ bayɔpoi la be kyɛnse zu. Soola la ka ba mara. A dɔbɔ banaare vɔɔlɛɛ kpoglo, kaa kpoglo e doɔre. Kyɛ ka ba su kpare meŋ naŋ toɔne toɔne, a waa ŋa aŋkaa.

Bibiiri la laŋ taa a zeŋ, a zie eɛ zi lige ba naŋ be, kyɛ waa seŋ ŋa ba kpɛzie la lɛ, a bibiiri mine seɛ kuri gbɛŋmaara, ka bamine seɛ trɔsare, ka kaŋa su kparoo naŋ e kpare zeɛ. 13375

Buli tu deme la tuuro bulli. Ba eŋԑԑ nutoore, ka kaŋ eŋ nutoore bontampԑloŋ, ka kaŋa meŋ eŋ nutoore koo e zeԑ. Ba zaa vͻgelԑԑ kpogilo. Ba eԑԑ noba bata, ka bayi nyͻge a buli tu kuri ka ban a sigi te ba teŋԑ ka o tu a bulee.

Bombulo la ka noba bata a kaara a zie. A bombulo bee ɛɛ loŋŋo poɔ ka ba kaara a zie. A pɔgebɔ zaa sue kparenu-ŋmaara. Pɔgebɔ bayi ane dɔɔ boŋyeni la. Kaa pɔge kaŋ a eŋ walantenbuuz.

Noba la taa bootiri a sigi baa poͻ ka ba te ͻŋ kõͻ. A bootiri ba naŋ taa eԑԑ bogiti-peԑle ayi a ne ka kaŋe soba meŋ naŋ e bogiti-buluu. Tambͻge poͻ la ka ba ͻnnͻ a kõͻ.

Pɔɔ kaŋ la zeŋ a maala bondir. O kyeenɛ waar, ka bokitiraayi a biŋ a o zie. K'o de a waar a dɔɔl a bokiti pelaa zu. Kyɛ k'a booti kaŋ naŋ e vaolɛte a meŋ biŋ a be. A pɔɔ seɛɛ wegyɛ k'o taa folaware o eŋɛŋ. Pelee meŋ biŋ la a pɔɔ gɔɔ sɛŋ, kyɛ ka kɔpo a meŋ dɔgele a dankyin-ŋmaa zu.

Soola panԑl ayi la a biŋ. Noba banii nimisogͻŋ. A noba banii tee taa nuuri bee ba nyͻgԑԑ taa nuuri a zԑge ka a do sazu. A noba zaa kpԑlem sue kpare naŋ e piŋke kpare zeere kyԑ vaare wagyԑ buluu buluu.

Bondiri la ka ba maal. Bɛŋ ne mui ka ba doge ane bɔɔdeɛ, bɔɔdekyeene, taaleɛ be la a lombori kaŋa ka ba e zɛtage a dɔgle, a dɔgle vaare ane gyɛnlee.